Embulu nga eri mulangi endhirugavu nga erimu obutoneze obwabbulawuni, obwakisitaka nga erikumuti omukalu ogwakisitaka nga eno erigirire mukasiko siko akalimu ebirimerime ebiri mulangi eyakiragala.

Empala nga eno erimu langi edhirugavu, langi eyakisitaka nilangi endheru nga eno eri tambula era nga erina kyeringirire mumaiso gayo eno eribita mukasikosiko akalimu ebikoola ebiri mulangi eyakiragala engemu einho.

Abazungu nga batyaime kumeeza eyalaghundhi nga banho balinha enviiri endhirugavu nga feesi dhaibwe dhaisanhu balikuseka nga bbatyaime ghansi tibatyaime kuntebe era nga balinha byebalitesa.